shɛba m-be sarika ka ye liiga ooreji ka polinsi maa gbubi dɔɣu ka so gba koonda polinsi nima maa yela liiga sabila ni zupiliti sabila ka baketi sabinli be sarika maa puuni.

Shɛba n vootira ni baalɔt bɔks ka so gbubi o baalɔt pipa o yɛla liiga ʒee o zaŋdi la o pipa maa niŋdi bɔks maa ni ka cheche bɛni ka so ʒi cheche maa zuɣu ka bɛɛnchi bɛni ka so yɛ liiga piɛlli.

Bi gbubi la buku nima ka bɔlli bɛni ka saayi bɔd bɛ bi nyaanga saayi bɔd maa sabi la bin yara ka tihi bɛni ka yili shɛli bɛ bi nyaanga ka so tiri so nuwa ka o kpa ninkpara.

Polisi nima n gbaagi so ka o ye liiga ʒee ni zipiligu piɛlli polin'paɣa maa pala sariga buluu ka niŋ noosi maasi ka kaboori nima be bɛ nyaanga zaɣa sabira.

Loori n nya aksidenti ka fayasevis be nyaanga fayasevis loori ʒee ka fayasevis nima maa ye liiga biraw zipilti yelo ka daadama ʒɛ loori sheli din saɣim maa nyaanga ka sheba che zuɣu kolikoli .

shɛba n-zaya diri fiila ka pili zupil' buluu ka so ye rifileeta ka sooja ʒe ni maa ni ka so gba ye liiga buluu ka gbubi buku ka tihi be bɛ nyaaga.